Fi nee si wang la wang bi nak ay bagass yann fa ay bowl ay bottal tamit mogi ameh kummut pul defe kai au ndaap si kaw nyun fa tech bag ay bagass yu seew mogi am tamit ceiling bu weex si kaw.

Lii nii tracto la, tracto bag si kaw taly bi, taly bi nyun koy defar bu ees la, nyun si teg ay beton, si pege taly bi nyun ngi am ay ker yu reey, kote caamony, amna ay nit yu nekk si ganaw, nyenen nyi nyingi dox si kaw taly bi, kenen kang si soof, si kote ndayjor ngi.

Fii nak palaasi lekee kaay la, amna ku took teletek mobile, myung fa binda are you ready, mung ko tegal juus, ak karot, ak ganaar, nyaari palaat yangi daf lek, ak aye kaas yung daf, amna nak kaneen ku fof noon si kanamam, mungi sol mees.

Li mom di Gambia code of am la nung fa benda si suuf progress peace prosperity mogi am naari gainde yu gakalo tiyeh ay seemen si digi am mogi am naari niit yu juwalanto.

Li ay kabal kaba yu bari nyun len joor amna yu ray am tamit yu ndaw yenen yagi wertah yenen yagi neteh mogi am nak ay bakan gene gung ko.

Nyii ay nyi jange karate kaa la, nyingi toog, sol ay yire yu weex, nyaar nyun si kanam, ak keneen ki, ku toopu si nyar nyun sol tubay nyu xonxu yi, mingi sol tubay bu bula, ku si kanam taxaw, sen jiid bi, mingi sol lu weex take digem

Pengu bi nyung ku tedal tek ku pengoh kai bu munge jublu

Lii caas la, caas bi mu ngi am jaapee kaay, ak ñung si def ay pensil yu bari, mu ngi andale ak faar. Pensil yi nak ñu ngi am bu vértë, ak nétté. Vértë bi nak, faar bi tamit, am vértë ak nétté.

Li ap banana la banana bi mungi am dome nyura gunye mungi khawa bari mungi yureh benen garap bi si waluh cham moi bi cocoa la

Li Mom keleh la keleh bi nyung tedal si suff nyunge raduh nyarr temer si kaw si bori teyeh kai bisi kanam munge melni lu ame nyari baanj

Li Mom mbakhal la dafa aye dagi dafa salat yu ndow tek si kaw tek si dumi kaneh si pegeh b kharr lemong jahatou ak beneh dumi tamateh ak bowl bu ndow si borom nyung ku tek si palat

Fi moom si alaala garab yanfa bari ay garabi coco nuul ak yeneni garab amna ay pechi yoi naw si kaw nyugi tasaraw nee nyugi aww yuni ndye joor nyi samung.

Kee nak bena maget la munuy musorut musore brodeh sol yere waxse take chahu sol jaaru jel dara seh se gemeng be.

Fii nak si mbéédë la, mbéédë mi Otto yaang fa taxaw, beenë taax ,si buntu taax bi, beenë góor mung fa di dem. Ay bagaas, ay kartoñg mung si buntu bi.

Lii nak pichi chaku la, mingi yeketi bopu bi, gemenye gi mingi nete, beunye yangi nyuul, yaram baangi sokolaa, am aye piti panta.

Bena wahabaneh la mogi sol yereh bu move bapareh sol werr yu nuul sol daala yu chocola takaw si ay karo dendak bena tele.

Fii behni saal la, saal bii nak mungy am tohgu, tohgu yii yu mak, njungy am chocolat paareh takha lal, njungy am bena taabul, taabul bii bu vert la nju am aiiy tankii yu njull.

Kee nak bena pkaykate la muge tahaw tek foodball be se suuf fere nyari lohou ye sol yere bu xonxo tubaye bu bula sot ak kawass yu werta am yu weex ak tamin dalle yu xonxo.

Nekk buñ mark la, nu bind fa, Ministry of Higher Education research science and technology Republic of The Gambia. Mark bi nak ñung fa def ay ñari gaideh, teg fa ay semeñ ak tamit hamna ak garapp, garappi nñul bu nekk si kaw.

Bena goor bu hamanteneh mogi watt mbopam bi emaleh garaw gi bapareh taka jaaru si nopa bi mogi sol mbuba bu weex lu nuul am tam lu weex si kaw.

Bena khaleh bu gigeen munge sul yereh bu nyul yereh bi nak munge am lu wekh sisuf munge sul tekbu kham martini ak amna togu nyu si sen borr